Eya amuna woye hwanahwo ngahufunde hweitamba hweiembera chiro chakabainaka yaamho ngekuti ndizvo zvaanoda ngekuti vachiri vadoko.

chiro chakanaka yaamho kuti ,vana vedu vadododri pavanenge veiende kuchikora nguwa dzavo dzekutanga muupenyu ,vadzidzisi pavanonga veitaticha vaise zviro zvinooneka, zviro zvinooneka zviro zvinokasire kuti ngqondo dzavana dzihambe hambe ,dzithakazike ,dzifunge, tinobonga.

Fundo yepashi yamazuwa ano haichizi kubayanyanye kubayadzakira. Ngekuti vadzidzisi pavanenge veitaticha vana vanoningire zvivhiti-vhiti. Veiona, veidakara, veitamba, veiata dzimweni nguva veikasire kuende kumhatso nokuti anonga achiri...

Ana eshe adodori anosisirwe kuti aende kuchikora. Tirumbe nehwana hwedu takahubatira mabhegi hweienda. Hwoenda kofunda nokuti humweni hunochena huchiti mai ndode kupetuke kanyi hunonga hweifunge sure asi ngatihuendese mberi ngekuti fundo yekutanga ndiyo fundo yakanaka inovhure ndxondo kuitira ramangwani.

Chiro chakanaka yamho kuti vana varikufunda pashi pashi vakwanise kunga vachierenga naumwe naumwe aripabhuku eierenga zvinodiwa ngekuti kuerenga kunoite kuti akone , akwanise kuziwe mawara , akwanise kunyore mitsara inoerengeka izvo tinokurudzire vana kuti varambe.

Vana veshe intaka vanosisirwe kuti vaende kuchikora vabereki veshe vari mumakanyi ikurudziro inouya kwamuri kuti vana veshe ngavaende kuchikora voofunda ngokuti mangwani awo anojeka chikora chakabanaka yampho ngokuti chinozoaonese mishando ino.....

Fundo yevana vadodori ifundo yakanakire nharaunda yeshe. Chicheno chatinoise kuhurumende kuti dai aake zvikora kweshe kumandau ari kuretu nemadhorobha kuitire kuti hwana hweshe huhanire zvikora nekukone kufunda nekukone kuti upenyu hwavo hunge hune hwaro yakanaka.

Fundo hepashi ifundo inosisire kudakadza hwana kuti hwauye kuchikora hunosisirwe kuemba, hunosisirwe kutamba hosisirwe kuburukuta hweitambe chisvare hweirumbirirana inguva yavo yekukura inguva vanosisirwe.

Fundo dzepadera dzakabanaka yaemho. Majaha edu nendombi vese vanopuwe ruzivo rwekuake mhatso, anopuwe ruzivo rwekugadzire movha, anopuwe ruzivo rwekugadzire zvese- mabasa ese anode nyara. Chinova chiro chakanaka chekuti kana apetuke kumhatso unonota...

Fundo yepaderadera yakaba yanaka yaamho kuitire ndombi dzeduu nemajaha anobate mabasa enyara ekugadzire movha, ekugudzire ,ekutsetsa ekupishire simbi neamweni akadarodaro zveshe izvi zvinoite kuti akwanise kuriritire mhuri dzawo paanenge eitokura.

Fundo yepadera yakanaka yaamho. Inofundise ntombi dzedu nemajaha kuite mabasa mushando yenyara yakaite sekugadzira movha, yakaite sekusona, yakaite kusona machira ehembe dzinotengeswa mumabuya nemumakanyi mwedu zvakanaka yaamho.

Vana veshe vari kuzvikora, vanotorwa ngemovha, kana mukuwo wakwana. Chiro chakanaka yaempho. Vabereki tinoramba teikukurudzirai kuti bvisai maredzo, kuita kuti ana enyu athwarwe panguwa yakakwana, kuti apetuke kumphatso, zuwa nge zuwa. Chiro chakabaanaka yaemho.

Chiro chakabaanaka yaemho kuti efundo yepadera anenguwa yekumbofundisw eshe aripajekerere veida vanofundiswe kuti remangwana rawo rinonga rakadii, zveida vanofundiswe kuite mabasa enyara ,zveida anofundiswe kusaite usimbe chiro chakanaka yaamho tinobonga.

Fundo yepadera yakanakire vana vedu. Yakanakire ndombi dzedu nemajaha kuitire ravo ramangwana. Inofundise nyara dzavo, inofundise hana dzavo, inofundise pfungwa nemirenje. Ifundo yakanaka. Tinotenda kuti vana vedu vabuda vaenda kuzvikora.

Fundo yepadera ifundo yakanaka yaambo inobetsera majaha edu nendombi kuite mishando yakasiyana siyana imweni nguvai yokutsetsa dzimweni nguva yokupishure simbi dzimweni nguva dzimweni yokugadzire movha zveshe izvi zvinobetserana pandaramonyawo yemangwana.

Fundo yepadera yakanaka yakanakire ndombi dzedu nemajaha. Nekuti inobetsere kuvape mishando yenyara inoita kuti ndxondo dzavo dzipinze. Kuitire kuti nyamashi uno vanobuda vane ruzivo veishanda veidzishandira veishandira mhuri dzavo ngatirumbe.

Chiro chakabaanaka yaamho kuti vakuru vehurumende vanodzake pashi veiuye kuzvikora zvepadera veifundise ndombi nemajaha kuchengetedze mutemo nekuuwerenga nekuadetsera kuti ange ane gwara rakanaka ramangwana.

Kuemba kuembera chiro chakabaanaka yaemho chinoite kuti ana adakare pazuvaro raanenge achiite mutambo wawo. Chiro chinode kuti ana arambe eifundiswa kuitire remangwana rawo ngekuti amweni awo anokona kutorarama ngekuemba nekuemberana.

Fundo yepadera aizi kushata kadi chiro chakabanaka yambo, ikurudziro inouya kuabereki eshe arimumakanyi kuti ngatiendese vana vedu kuchikora ofunda kunyanya anasikana asasare pamhatso ngavaende veshe vofunda izvozvo zvinodiwa.

Fundo yepadera ifundo yakanaka vana veifundiswa vari pajekerere veifundiswa kuti ramangwana rawo rinonga rakadini, veifundiswa kuti mabasa akanaka anofanire kusarudza akadini, eifundiswe kuti zviro zvaanofanira kuerenga ndezviri chiro chakanaka yambo ngatiendese ana edu kuzvikora tisagara nawo mumhatso.

Fundo yepadera-dera yakanakire muntu veshe inosisirwe kuti muntu veshe aite. Nekuti inotipe mabasa enyara inotipe mabasa akanaka epadera-dera, inoite kuti nyika yedu ihambire mberi, nguva dzese ngekuti muntu vese uno.....

Fundo yepadera dera ifundo inoita kuti ndombi dzedu nemajaha vakure vaine mishando yakanaka. Mishando inoita kuti variritire ivona nemhuri dzavo dzinonga dzichauya. Fundo yepadera yakanaka yaembo. Ngatirambe teifundisa ana edu.

Kufunda kwepadera dera chiro chakana. Kunyange mushando usipo asi unemaphepha ako chiro chakangonaka kuti unogara nawo pazvinoita ndiwe unotanga kutopinda. Kufunda chiro chakanaka antu ngaarembe echienda eifunda eigara nemaphepha awo eitsvaka zvemweni eingoenda ndaramo ndokuhamba kwayo.

Fundo dzepadera dzakabaatinakira yaamho kunyanya kune ndombi dzedu nemajaha. Dzakatinakira kuti dzinovape fundo inoshandise nyara fundo inoite kuti vakwanise kuzviriritira kunyangwe vakura ,kunyangwe veishaye mushando pamukuwo waanopedza.

Dzidzo yepadera dera inopangidze kuti ntombi dzedu nemajaha anobafunda pandau dzakahlamburula yampho indau inope pfungwa dzepadera dera dzinoite kuti ana edu ashande azvishandire ariritire mhuri dzawo nekukone kuziye zvekuita munguwa..

Fundo yepadera-dera yakanaka yaamho. Inodetsera ndombi dzedu nemajaha edu kuti ahanire ruzivo rwakadzama rwunoadetsere kuti aite mabasa enyara neamweni mabasa anodetsere kuti kana vapetuke mumuganga vave vantu vanoshanda nekushandika navo.